kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

Baadi xagga giddose addi addi horo uuiitanno uyiitanno horo babbaxinno xobbi amadiro baaddi xagga horoonsiniro amade noo xibbini hurate lowo kaa'lo afidhino

Mannu ganba yee mimitu ledo budensa leelishanno sirbba sirbanni leelanno insa angasanni babbitinno wonqo, urdenna addi addire amade budu sirba sirbanni leelanno

Kurri iilete leellani noohu lamu kameera kayiisano manaati mittu uure no mittu kayiini ofolle no mittu beeti kayiini badhee higge no.

iisaanchi o ne xawisanno ne xawissanno ne garinni Qarqaru Agarooshshe yitanno niwaawe shiqqinori korunna gumu mageeshshi geeshsha xaaddannoreetiro seekkitine keenne.

Argiisa misilete aana leelani noo argiisi manchu hiiqqe angate amade lelishani noo gede buuxo asinoomoha ilkana kuni argiisino mayi horo aano.

duuchu dani uduunne roorenka budunniha worroonniwa doogote qaccera mine ikko biirote horonsi'nanniha worreenna mannu hidhannohunna hirannohu leellanni noota anfanni yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori wayi latishsha loonsoonniha masso assinanni hee'noonni

Yuniversitetenni maasantuhu gedensaanni qarqarase dagge geeshsha Furra Rosunna Lophote Xiinxallo Uurrishira qajeelshaancho ikkite loossino geeshsha noose rosu guminna loosu jawaantese la ne digire rossanno gede kaayyo uynoonnise.

kolishu gawurichira saate kiritanni afanitanno tinni saatenno tonnalamete onitu sa'inno yitanno afantanno manchu beeti loosanore baala saatete leddo loosiha ikiro jawaata mancho ikanno.

minnu shoo'mo shoo'minaniwa ikanna konni minni giddo babaxitino danni sagalle afanitanno konni shoo'mu minni su'minno kidaannemihireti yaamamano nafaranno xexerisa irikire uurinno manchi afamanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lalu kolidu barootti haqqu caali giddo hayiisso ittanni affamanno.

Ollantotte masaarra woyi qawe amadino mancho, kuni manchi amade ofolinotti qawe woyi masaaru keeru qari heeriro keere huntanore garigadhate horonsinanni

addi addi kiiro xaa geeshsha kiirino mancho bande afa hooga Layinkihu baalanta qaali kiirote dona mamoote kiirroonniro assinoonniro murantino yanna afa hooga sayikkiti addi addi qaali kiiro doni baikkinni seeda yanna.

dawarooti niwaawennita lame qara assaawe qolootto a e sayikkitano ledde kulate wo naalatto Kaa looshshu Uduunne Itophiyu noo rosi minna gari jiro noonsakki daafo rosiisaanote rosiisaanote biddissi kolishshu saleedinna chooke calla.

Xawishsha Isayyo yaa mitte qara hedo woy hajo lainohunni hedo xawissannota qara borrote gufonna addi addita irkisaano guffa hattono coye qucu mi assitannota xaphishshu borro gufo qineesse borreessate hayyo isayyo borreessate.

Gobbanke heedhanno daga dagoomu Insano gonfu hiito darabatu seemma ayimmansa xawisanno wogate uddanna hattono gogunni qixxeessinanniri noonsa Gobbanke heedhanno Gobbanke.

konne darga adawu agaraano mittimmatenni gamba yite qajeelsha adhitanni nooha ikkanna, hattono angansara gannanni dibbe amadde nooha ikkanna, xawohono daa'atanno mannino ofolle no.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini sagale loomnsanni uduunneeti kuni

tini leltano misile maati yiinumoro .kawochi bayichu. diko lawano manu bule albani wodhe oofole noo. mitu kayini bulwte albanni hige uuee noo.

lamme meentinna ontu labali miteenni uure kekete yinanni sagalle miteenni murate baatunku ganba yee mitto bilawa woyi Keke muranni saanja amadde afamanno.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro suuqqette giddonni hige manchu noohu nna gobba madaabaratte wo'mu duuchu dani gidi noo yaatte.

danase kolishsho ikkitinoti shiima qaaqqo badhete waa hinkiillanni jarkaana bayiidhe hadhanni noota leelishshanno. hattono bayiidhinohu siiwotenni ikkinota la'a dandiinanni yaate.

Tenne gobbuwara daaimimmatenni kayse jajjabbu geeri geeshsha sagale ikkado isilanchimmase agadhitinota yanna yannate ita hoogatenni hudete ledo amadamino dhibbinni batinyu manni reyanno.

Jeefoteno woroonni biddissi garinni boro ne taashshitine borreesse Sagalete Qixxaawo yaanno uminni borreessitini isayyo aane garinni taalanna hooga lame lame ikkitine buuxidhe.

Ayyare woy way burquuqamanno Molle dagganno Dubbu saada ba anno Dubbu daafamanni Bushshu hoshooshamanno Xeenu hoonge dagganno Aleenni la inni lawishshi garinni woroonni giraafete qiniishshi hasiisannore borreessitine wonshe.

Barru Rosi Amado kultanno niwaawe ani suwise qoonqo naggi Suwise Nabbawa asse nabbaweemmo ana ha runse Barru Rosi Amado kultanno niwaawe.

Irko Afuu jirte gafi aana mitiimma noonsari boode ooso heedhuro mitiimma leeltannonsa afuu jirte biso badde illachishi Irko Afuu jirte.

Kunni uduunichi elekitiroonikisete uduuneeti. Horosino addi addi caabichu wolqanni loosano uduune konni uduunichira qanse horoonsi'nanni. Konne uduune horoonsi'nanni woyite lowo qoropho assa hasiissano.

Tini kawa higge urritinnoti motore woy lamu goommi hodhishsha ikkitanna doogote aana haranni noohu kayini makina woy shoolu goommi hodhishshati.

Irkisaancho coy Irkisaancho coy Irkisaancho coy fooliishsho fooliishsho fooliishsho Hawaasa yinoonnihu giddosi noo garbinni ka neeti Garbu gobbaanni Xaphishsha hee ranno qarqara Adaare yinanni.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma spoortete loosu massagaano insano lekkate kaase gaamo federeeshine massagaanchi hattono sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma spoortetenna budu wogate loosu harisaanchi jaggo agenyo wedella spoortetenni jawaachishshanni leeltanno.

Rosaano rosu mine rosonsa rosanni no. Tinni rosaano kolishu saleedira booreesinoonniha boreesidhanni no. Boreesidhanni noo borrote uduunichi biiretenna woraqatu aannaati.

Tinni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma woganna turiziimete hara daa'atanni no. Daa'atanni noorino angate ogimanni loonsoonni xilte, gugudo, qoonchonna woleno insa lawanore woroonni dargaati.

lukkuwu maala qulxu mete maalanna maalu aanno horo uytanno sagale lawishshaho moola baaqeela atara ocholoonenna woluno maala qulxu me lukkuwu maala.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro fayiimmatte minne marre adhinaniwa xagichchu minneetti

Kuri seenu udire mati yinumoha ikiro hanja muroni afi'nanniha ikasi qoleno su'mase waajo sunkurta woyi tumaho yine woshinaniha ikana isino

Oromiyu qoqqowira Arsi dirisenninna bocunni beeqqite umita zoone shiimu Caffa yinanni katami fulte culku afansha adhitino Oromiyu qoqqowira Arsi Oromiyu.

Gombotenna Xarote Malaate Xawishsha Sa u lamala rossininte gede gombote malaate lame mitte fiche afidhino qaalla borreessinanni woyte mitto gombote malaati worranni xarote malaate kayinni woy yine xawinsanni woyte horonsi nanni.

Macciishshanna Coyi Coyi Rosaano nabbanbannita woy macciishshinanni niwaawera giddose heedhanno amado huwatate aana illachishshe coyi rate dandoo rosiisidhanno Macciishshanna Coyi Coyi.

Durishamme shakilunni woyi angate loonsonni bacichinni loonsonitta bacichini omolichunni, tene durishamme dancha leemichunni loonsonni mini gido loonsoonittanna hur'baxxinanita ikkase xawisanno

Jawanna yaamamanno, kuni jawanni worosiinni nootta woyi offoshinshanitta shaette yine woshinnanni, kuni jawanni bushunni loonsonniha ikkino daafira shakilu jawanna yine woshinanni

aleenni nummo Woshsho su muwa yaa mannaho dargaho lawishsha kaima assidhe konni woroonni woy gobbate uyinoonni su muwaati aleenni nummo.

tini lwltano misile hitote yinumoro wayi alidini lame doogoni daye mitowa xaadanni noo. lamunku merero dubunna baga noo. lamunku midadonni hatonni baaga noo.

Egenshiishsha kuni egenshiishshaho yine woshshineemmohu mittu manchi woyi mitte uurrinsha umise giddoonni hasidhinore xawo fushshite gantannoha ikkiro konne egenshiishshaho yinanni

Kuri lelitanori baliniku sammunate yattenni afanitanota iktana horonisano adid adid horora horonisirateni afanitanore ikitana insano turrino udunuba hayishshratena manimate bisuba hayishshrate horonisinanni.

noota buuxote safaraano seekkitine la ini gedensaanni shoole gufo afidhinota heewisiishshu borro borreessitine mimmiti ne ledo soorridhine miili a ne borreessi tino borrora umi ne lao worre.

Babbaxxitino laalote guma kone gamba assine worooniti no tene mannu hasira hidhano wolurinni roore insa intiro jawa horo heedhano mannimate .

Misilete aana leeltani noo fooqe egenshiishise asimara international ayerete doogo ikitanna lowo geesha egenantinota ikitanna ise base mama afantanote afinooni?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro komodiinnu aanna worrenna noohu woraqattu nna konpitere noo wonbarenno heedhanna.

Kurri lekkate kaase godolitano godolaanoti insano xawu meedi aana isipoorite loosani no. Anu anuku babaxino harrancho maaliya udidhe no lekkateno. ....

duuchu dani summudi noohu giddo sidaamu dagata budu sagale malaate ikkitinoti shafeeta kayinsoonniti hawaasi quchumi eora kolishshu waye eela afantannote

Faafiriku addi addi uduune loosate lowo horo aanno konni faafiriki giddo leelanno uduuni addi addi garinni loosaminoho isi leelanno mini addi addi horo aannoho

Tini lowo geeshsa biifanno fooqenna lowo geeshsa seesinse inna la"ate baxissanno gede assine loonsanniwi kirstanu woy peenxe yinay ama'no mineti.

tapeelu aanna saate misille loonse woroonihu kominne lalu maali afamanno yaate hasi'neeti kunni mininno ajoyet barinna risitoranti yaamamanoha ikanna guragenniti kitifono hedhanowaati.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqu qale godo'lanni noohu leelanno yaatte

Borreessate Bude: Ittisunna Taxxeessu Malaatta Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishsho giddo lawishshu garinni ittisunna taxxeessu malaati hasiissannowa worte so’ro taashshite dafitarikkira borreessi.

Mancho anagasera xila amade leeltanno kuni xili aano horo xeenu yannaranno ikko arishu yannara addi addi horo aanno ise noo qooxeesira leeltanno addi addi haqqe giddose lowo horo uyiitanno

aane noore ikkara dandaanno Niwaawe illachishshanno guulchirenna rosu umire hasaawa Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Hasaawaho ikkanno qaagiishsha amada Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna diraama godo.

Tinni illete leelitanni nooti mirixi zere woyi dancha yanasincho awukatote isewini afinanni horro ba'ete umihuni lowo gu'ma lalitano, layikihuni haamata gu'ma amadano.

Isayyo Borreessa Aanchito Xawishsha Aanchitote qoonqo yineemmoti lame woy hakkunni alee ikkitino quwitte sinna jeefora mittu daniti woy mimmito labbannoti mitte woy hakkunni alee ikkitino qoonqo daate garaati.

Afuu Jirte Maahoyyaancho Hi naanchonna Xa maancho Coy Fooliishsho uynoonni maahoyyaancho coy fooliishshuwa hi naancho kaimu sufo horonsidhine hi naancho coy fooliishshuwara soorritinihu gedensaanni xa maanchote widira qoltine soorritine daftari nera.

Hattono kuri uddanna xaa Konni gattino xa mono Barru Rosi Amado Goodayya seemo beetto umo amaxxitanno woyte albiidi daratira Qaallannita Addaarronna Gurcho fixxidhanno umooti.

doogo lowontanni baxisannote tinni doogonno mitte doogo cala ikitukkinni duucha dooga ganba yitte xaadanno bayichoti yaate doogote mereerohono uurino sumudi leelanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manchu minu diigaminnohu gidoonni waalichoho offolle noohu leelanno.

Xa mamaanchu Agi daga yiihu gedensaanni xa maanchu miteekke gara ikkitinokki dawaro xa maanchu qoliro xa mamaanchu Horro daga ya yee qole adhanno Xa mamaanchu Agi.

Macciishshate Gedensiidi Huwato Niwaawete kayinsoonnite gobbaanni wole budu godo le affinoonnita mitte doortine ikkitote aante garinni mitte xawishancho gufo daftari nera borreesse.

Tini misilete aana leeltani noonketi hodhishshaho laanba woyi beenzile wonshinani base ikitana mittu shiimu makeenira haanja udirino beeti makeenaho wonshani no.

Afuu Jirte Ewelimmate Su mi riqiwaano Ha nurisaano Sumi riqiwaanonna Massagaanchimmate Sufo noo lawishshi ewelimmate su mi riqiwaano ha nurisaano su mi ledannonna afamate sufo horonsidhine umi neta sette coy fooliishsho.

beetto goowaho seesa wodhite waajju dani uddano uddidhe umose kaawiyya ga'nite loosidhe noota seeda dananchonna biifanno goowa afidhinota anfannite yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mabiraattete gaanne iimma suntoonitti leelittanno.

Qaallate Xiinxallo Kuni rosi illachishannohu haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla qaallate afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno gede assate aanaati.

Kunni egenshishu maatimate widoonni hige shiqinoho. Konni egenshishira aannaho sumudu malaati no. Kunni sumudi jireeynu paarte borrote mine ikasi xawisano.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro lekka hooge qaraminnoha, xiwamme hara hooginnoha wore milinsanitte

giraafete qiniishshi noo xa mo nabbabbine huwattinoonni dawartinihu gedensaanni dawarote kaiminni qarranna mala leellishshannota mitte gufo borreesse giraafete qiniishshi noo.

aanaho buubbanna Boodu Bocceessu maamari Ooso mamaanni duunbanni Sinde loosi no hoowete Beerawete sonkanna Sinde hoowete loonsita Konne halaale ayeera kullayya Lalu gudino hoodete Magano ati qolinke ikkannoha Lalu hoodete gudeenna.

sagale timmate gede assine loonsoonnita hiiqqaqqine duume sayiinera worre hee'noonnitanna gordu kuula afirino xarapheezzira worroonnite muleseno wole sagale no yaate

Kuni mati yinumoha ikiro dikote dikiray noo manna ikana Kuni mannino lukuwa hixani noota bunxe huwantana afa dandineemo dargat yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho lekate wodhinanni koatte hirranni mine ikke biife leellanno

Atletiksete poorte dhaggenni techo geeshsha su’misi xawe leellanno Weekpeediyun- Wocawaajje2015 woyyeessine haa’noonniha Rosiishsh Mite Konni woroonni noo xa’mubbara niwaawete garinni dawaro fanu bay- ichira wonsshe.

Firafirete woyi laallotte duuno, tinino baattotte aanna kaa'nseenna laalitanotta ikkitanna babaxino garini manu dikkote shiqishe biraho hiranonna hidha dandanno, yaate

Madaarshisira nugusichu ledo nugussate ayiddi kalqete dippiloomaatooti ambaasaadderra, batinyu minni kiirranni Addisaawu mannooti noowa Qullawa Yooseefi huuccat- tote mini mooggara madaarroonni Abbebe rewoonni kainohunni gobbate deerrinni mittu barri dadilli ikkanno gede lallamboonni.

mitte hoonbe woroonni biiro alibaani muttu waaju kameeli uure afamanoha ikanna kunni kameeli hattenne biroonni fulano manna darguni dariga iilishate walichoho uure agare afamanno.

Mini Looso Qolleete godo le yaanno uminni shiqqino niwaawe giddonni tonne duu rantino qoonqo amaddino qaalla hassine daftari nera borreessitine abbe Mini Looso.

Mini saada giddose addi addi horo afidhinote iyiitanno horo ado, maala buuronna wolenno kuri lawannore uyiitanno hakiini sa'enno goginsanni addi addi uduunicho loonsanni

Kunni quchumu gido afantano minnaati. Konni minnira waalchoho uduunnu mine ikasi leelishano egenshiisha xaline hee'nonni. Qoleno tenne minnara albaanni kaxinne fulanni doogo loonsanni hee'noonni.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Xagichu horore kayinseemmo wote hawa noonke ikkiri xagga huncuuc- cama woyyeessatenna dhibba hursate calla ikkikkinni dhibba gargarateno kaa’litannonke.

Kuni jawa haranno waati. Harannohu woy daadannohu jawu waayi lamu gami qaccera dancha dubno amadino waa ikkannakalaqamino gari lowontanni dhaggete.

Qeexalla kadani no manni sidaamunihu hiitto biifino balla anga wonqo amade no baarigaru mittore oliro gargadhanotta hattono mituri kalqamiro gargadhate anga urde amade no.

Rossannohuno aane noore ikkara dandaanno Su munnire gurdunnire su mi ledaanchunnire gurdi ledaanchunnirenna xaadisaanonnire Leellishaanonnire qummisaanonnire yannannire Coy fooliishsho danire kulaancho xa maancho tircho marcho gurdancho Babbaxxitino horora qaalu aana lexxitanno.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi utaamoho yinanni moyichu leellanni nooe anera

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

aleenni mitteenni loonummo Kulaancho coy fooliishsho mittu lawishshi sette kulaancho coy manchi loosonna ikkito ikkitino gara fooliishsho daftari ne aana borreesse.

Duucha caabbicho mittowa heedhe xawisa woyi baseteni base saysa dandiittano maashine togooti lowo wolqa amadano gede assine loonsonni giddose tene minu giddo woroni.

mannu alichu gobbara konni garinni diphano diphe harannoti qaangannita ikkitanna, kuri qaaquulino haanja fooxaho yinanni diphano diphitinoreeti yaate alichu oosooti.

Lawishsha gambba gamba qaldda qalda Aleenni lawishshi garinni umi nenni onte kadantino qoonqo amaddino qaalla borreesse Lawishsha gambba gamba Lawishsha.

mac ciish shan dimacciishshanni Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale shi shi dhan mun roon neem xiin xal tan Qoonqote Tuqqo Babbada qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbaddine daftari nera borreesse.

Qaallate Egenno Reekkisaanonna Amadisiisaano Qaalla Biddissa Woroonni shiqino lame babbaxxitino coy fooliishshuwa gombote giddo uynoonni reekkisaanonna amadisiisaano qaallanni mitto sumuu yaanno qaale horonsidhe xaadisse borreessi.

tiini aleni leltano misile matti yinumoro. manu mito bayicho ganba yee urino. labalu alenni qole wajulena karsanni udirino. mentu kayini bulude uudirino. albansani hige agarasinchu noo.

Tene yannara mannu wolqa jawa fushshe looso loossa agurino mayra yiniro wolqa fushikkini shota doogonni loose eo afirate kaa'littano maashinubba wo'mite no daafira.

Techo kayinni hatte hedo kaima assi ne rosiishsha Woroonni shiqqino coy fooliishshuwa loonseemmona balanxe hanni lawishsha fano agurroonni darguwa mitteenni no.

Kuri kulli assootubba meyaate qoosso agaratenna meyaata guutisate millimmo leellishshannoreeti Kuri kulli assootubba meyaate qoosso agaratenna meyaata guutisate millimmo leellishshannoreeti.

Kunni xarrate huxinoonni haqete huxati hakiino sa'eena aano horro mitto moorancho woyi baxinori gawajanoki gedde kaalano aanasi tsigeredu awawi no.

madirakete fulle ka'eenitinni mittu labahunna mitte mayiti miteenni fulle ka'e alibba alibba higge siribanni no insaranno mulle ofolitte masaara gantanori leelitanno

Meentunnita rosu beeqqo ajishannori mereerinni qara qara ikkinori albaanni dagoomu seennu rosi aana noo laooshshi aja dagoomaho rosu aana noosi laooshshi egenno ajanna qarqaraho rosu minna Misile.

Kuni koddu woy hayilande waa amaddinnota ikkitanna bambunni, buetenni, baletenni woy tuubbotenni adhinay wayin kuni way baxxannohu kuni way fafrikaho loosame lowo geeshsa qorophinenna ishinu nookki garinni cuunfe mannu agara hirranniho.

konne darga xaa yannnara addisi abebbaho yine woshshi'neemmowa ikkanna, kuni bayichi babbaxxitino doogo dagge xaaddanno base ikkanna, lowontanni biiffanno baseeti.

Qaallate Egenno Qaallate Eonsa Garinni Xawishsha coy fooliishshuwa hundaanni xuruurroonni qaallara eonsa garinni xawishsha uyiyye Qaallate Egenno Qaallate Eonsa Garinni.

duuchu daninni haqqete kaashsho lossinanniha ikkanna laastikete giddo worre haanja latishsha batinsanni gara ikkasinna badheseenni hige duuhcuri noota ikitinota anfannite yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Doogote seesallichi kinchi aan worre Waayi ximbiiwaancho hirranni garanfanni hee'noonni. Waayi ximbiiwaanchi mule kolishsho caabbichu shiwo no. Waayi xiimbiiwaanchi aana engenshiishsha xallinoonni.

tini lani leltano misile mati yinumoro .kuni maanu ganba yee noo maa asani noya yiniro manukuni ganba yee qexala lexa'lani noho. anga balunku urde amaxe noo.

Tinimisilete aana leeltani noonketi beebi dayipere qaaquleho horonsinaniha ikanna qaaquullu shimaadhaki gede shumaare uduunesi unawoyiki gede horonsinanite yine hendanita buuxomo

kuni leellanno dargi haaro bilbilla hirranni dargati. hattonni akalino bilbila loonse seekinanni mineeti. qoleno addi addi korrentete loosanno udunni bairo loonsanni mineti.

Kunni musilimete amano harunisitano amananooti doogote aana hadhani no insano mittu qaaqquna lamu jajjabu qoteho shirixe wodhite hadhani no qaaqqu umoho.......

Fiiganni kondooranni dinanni rahe rahe hossi yee hanqe qaalla aante shae ga rensa garinni gaamme Fiiganni kondooranni dinanni rahe rahe.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro yanaasincho uurinshu saaxineti yatte ise.

Mini Looso Aleenni la nummo lawishshi aante noo coy fooliishshuwara xuruura worroonni qaalla handaarra ganyi su ma woy ganyi gurda yitinanni borreesse.

kuni kameli mitte beetto mittu beetti adhanno yannara goshatote barra booharishaho horonsi'nanni kamelati. aanasi biifannore worre gangalatu dargubba millinsani honsanni.

nni uurrinshubbatenni Rosiishsha Qaali suude Qaale agar ooshsh ira wo m unku wii nni bab baxx itu kki nni haj meemmo Qaali suude Babbada qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari nera.

Kuri jajabu annuwi mitto darga ofolte hasaawa hasaabanni no. Tinni Annuwa baalunku mitu danni udano seemate yinnannita udidhe no. Tenne seemma udiranohu jajaba manaati.

tini leeltano misile maati yinumoro. hamata rosano barcimate ofolte noo. albasanni hiige roosisanchu roosisanni noo. minneho bulala qalame ganoniho. walchoho hanja qaalame ganonniho. roosisanchu wajo uudano uudiricho

Konne ikkinohura mitte hajo tidhate qaenkenni ka neemmo woyite doogonkera guficho ikkannore badatenni hasiissanno qoropho assinanni qaafa iillannonke qarra gatissara dandiitanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini giira giidhinnanni baccubbaati biiffannori illete

kuuni bayichu lelanohu maati yinumoro kuuni lowogesha bifano mineti. galateno baxisanoho. alle qole koorenteno bifano garini woroni. walchoho galshishanore noo woronni qolle gidodisi ducha walchuwa afirino.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera arri ikkito leellishshanno

Tinni mannu araadisira agano duume sa'eeti. Tenne sa'e birciqote xorshine anganni gede asinne shiqi asine hee'noonni. Tenne sa'e coomitanno gede sukaare horoonsi'nanni.

Adduwu agaraanno uyiitanno horo addi addite uyiitanno horo giddo mite gobba wole gobba ledo kiphi yitanokki gede addi addi horo uyiitanoreeti

Qaagiishsha Aleenni leeltanno coy fooliishshuwa jeefora hundansa xuruurroonni gurduwa hatte coy fooliishshora ikkitote anni woy ama maricho assinoro assitinoro leellishshanno.

Daadano waa kuni daadano wayi dubbu gido harani nooha ikanna lame faronidayee mitowa ganbba yaani nooti misilete aana leelanoha ikano.

Borreessate Bude Fidalete Jawishsha Fidalete jawisha yaa borro borreessinanni yannara mannu su manna egennantino dargubba su ma jawa fidalenni borreessinanni garaati Borreessate.

Beettuno bashshoonte gede yeenna Hadhe tayxe diri duuwu dirooti qarru dino yeennasi ha rihu gedensaanni nugusuwiinni baraa adhe higanna dhudhuufu balesi giddonni fule Adhite dayittore uyie yee xa misi.

Borreessate Bude Mucciso borreessinoonni qaalla lawishshu seeddino lollongitino duu rantino woy kadantino qoonqonni borreessate jirte garunni agadhitine borreessinoonnikkita taashshitine borreesse.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro mite shiimmadda giddo giddo mannadda weesse nootti leelittanno

Mininna dubbu saada tini saada leeltanni noonketi gobba galtannoti gobba woyi dubboho heedhannoti muxxe ikkitinoti dubbu saada leeltanni afantanno yaate

Lawishsha Gabbiso mannu su ma Daaite Boona dargu su ma Hawaasa Loggita way su ma Abbay Aleenni shiqino lawishshi garinni onte mannu su manna onte egennantino dargubba su ma borreesse.

Qaaqquullunniti qoosso deante ba annokki gede agarantuha ikkiro mannimmansanna surrensa danchu garinni harditanno buxima gargadhateno Misile Rossanni qaaqquulle wolqa ikkitanno.

Sidaamunnihu budu uduunni duuname no. Fireemete giddo sidaamunniha budu uduunne uddire, anga amaxxo amaxxe worronni gonfa qodhino manni no. Gimboolu Qafichonna irkire no.

Ikkeennano, gobbankera konni golira illacha tungoonnihu mule ikkinoti egennantinote Konne ikkino daafira, konne gola ledotenni gumaamo assate mangiste, hajo la’annonsa manninna baalunku mitteenni hanafan- tino sharro jawaachishe ha’rusa hasiissannonsa.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni shiqi’ne rosira uyini’ne lawishshi garinni affinoonnita qubbichu fidale kamahohoroonsi’ratenni malaatta rosiisaanchi’nera Itophiyu laatu afiinni leellishshe.

Assino heewora amanyoote agadhe onte hige umiha lame Gargarooshshu Olanto giddora miiloo mihu hige layinkihanna mitte hige sayikkiha gedensaanni Ameerikaho Niwuyoorkete fulino.

tenne basera adawu agaraano ikkitino mannooti ofolte nooha ikkanna, insano shiqqinshanni hee'noonni hedo ofolte macciishshitanni nooha ikkanna, insa giddono meyaa beetto no.

Misilete aana leelani noohu kuni kaameeru doogote calla woyi gotiima basera wore horonsinaniha ikanna xa kayiini lame kaamera gotiima basera nooha la`nani.

Misilete aana leelani noori giddo electronksete uduune ikkana tene electronksete uduune maaho horonsinani yiniha ikiro balashaino uduune bidi asateeti yone buunxani.

Kuni maxaafi qixaawinohu gobbadi gobba ameerikaho yeeti sokka sayisa jamarinohu borreessanchu kone borreessi woyte umisi kakaoshi ikko mannu irkono xiiwono heera dandiittano ikkonna kayinni jawa base iillasi digatino hedosi ledo.

Ikkadimmasinni noohu Turbo Tummo Neezerlaandete maaraatoonerano umiha Sidaamu ispoortete qaddo Balayne fule mancho iltino yinanni geeshsha iilli Ikkadimmasinni noohu Ikkadimmasinni.

Maashinateni uduune maashinateni wole shiimada mashinna, maashinatenni babbaxewo uduune maashinateni birra imosi lawinore kiiro nooyikkire loosa dandiinanni tene yannara, yanna tini wo'munkurira eltinote.

Bude Taxxeessu Malaate Sa u lamalara borreessate budi giddonni taxxeessu malaate borrote mama horonsi nanniro rossini garinninna aanchine shiqinshoonni lawishshi kaiminni aanchine uynoonni coy fooliishshuwara hasiisanno darga taxxeessu malaate wortine guutisse.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro ithiopiyu jette iimma buubanni nootti leelittanno yaatte

goshooshaanonni ledotenni gobbanke qaru quchumi Addisaawu babbaxxitino kalqete uurrinshuwa, Afriku qara bor- rote mine, alamete mangistuwa uurrinsha, Afriku miinju komishiine, bat- inye gobbuwa Embaasuwa afantannowa ikkase gambooshshu daa”atora horo afidhannota assannose.

Rosiishsha bansi harbagoona huli kaachchi wogga horooreessu faayya daarra alattita afeemmohe ikka shabbadiino mare daama farashsho ya soodo gute koore hawaasi arfaaso daalleti daraaro ballo rosiisi e sidaaminke faaro ballo rosiisi.

Ikkollana, hatte yanna xagga egennaammi mu’rotenni afidhanno horo wo’munni wo’ma ammanturono hiittoonni loossannoro kayinni hakkeeshshi geesh- sha diaffino yaate Ikkollana,.

Kuni leellannori ofollinannir irki'ne woy kursimma horonsi'nanniri hattono kompiterenna laptopuwa hattono wolu uduunnichi Biirote giddo babbaxinnoricho loosirate horonsi'nanna afamannoho woy noohu uduunnichoti.

Loossinanni Umi gufo ayyaana yaa mayyaateronna konni woroonni borreessante mannu ayyaanu barra udi ranno uddano shiqqino borro gu fara aleenni rossini xawissanno.

konne darga noori daddalo dadda'linanniwa ikkanna, konne bayicho roorenkanni leellanni noohu ooli isitaari yinanni ko'atte nooha ikkanna, danasino waajju gedeha ikkanna, seennuno labballuno wodhanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro danu danunkunni loonsse woroonnihu lasiilaasu uure diramme noo

Mininna dubbu saada tini saada mine heedhannote tenne saadawiinni ado maala buuro qoda hattono babbaxxitino horo aatenni afantino saadaati yaate

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara macciishshitini niwaawe techono marro qoltine seekkitine macciishshitinihu gedensaanni aante shiqqino xa mora shiimmaadda gaamonni hasaabbine dawaro qaalunni qolle.

Looseemmo Aleenni taqa lamete aana ronsummoha Borreessate budi giddonni taxxeessu taxxeessu malaate leddine buuxxinanni malaate ronseemmo Looseemmo Looseemmo Aleenni taqa.

Kuni mati yinumoha ikiro xeenadamete yinaniha ikitana garaman coyi ninke nafarano ise danano ise labanoti heedhano daniseno haanjaho daroseno shimadte

Mine biifissano manchi kuni worido gone gone gude aliidira xeenu eanokki gede woyi qiidu eanokki gede diwe amadanoha seekke loossani no gedeti kuni ogeesi.

lame Lame qubbeeti Sasu uurrite la anno sase Sase qubbeeti Aleenni kayinsummo garinni kiirote garinni mite lame yaatenni ikko wolu garinni shiqqanno hibbo Sidaamu daga lowo geeshsha egennantinotenna fakkana sokka sayissannote.

lamu daniti shotanna kaajjado agatto noote giddo kaajjado agatto widira gaamantannoti xarmusete worreenna ashshagante nootinna badheseenni duumu kuuli isehu no yaate

beettu angate wodhinota yanna kulate horonsi'nannita saate siwiilunnita wodhinoho waajjo kuula afidhino uddano uddire kolishsho kuula afidhino bolaale qodhinoho yaate

Hatte yannara doogo heedheenna kuni coy dilawannoe yii galashshi Yoommoti iillitino daafira maricho agartinanni galdo laga care dodde yiinsa Hatte.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kawiichi alichu gobba baadiyyeeti bokkoli gobba labbannoti darga woy base

Amanyoote agadha yineemmo woyite saga’late amanyooteno ama- danno Amanyoote agadha yineemmo woyite saga’late amanyooteno ama- danno Amanyoote agadha yineemmo woyite.

Hakkiinnino oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi e ro hasaabbe Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi rannori maatiro.

Afuu Jirte Gutunna woshsho su muwa Woshsho su ma Mittu manchi woy manchora ama amate woy anna annaho uyinanni su maati Afuu Jirte.

Wedellu ganba yite addi addi godo'leni boohartani leeltanno konne booharanni basera leelanno xawi aana leelanno addi addi garini biifinsooni uduuni lowo horo aano

kuni leellanno mini ortodoxe magansidhanno mineeti. konne amma'nite mine minannihuno shoole midaado afirino garinni babbaxxino uduunne horoonsiratenni haqqe, kincho wolurini mina dandinanni.

Lawishshaho Dagucho dagucho daqiiqa maxaafa laga Woshsho Su muwa Gutu Gurduwa Duucha wote coyi rammete woy Su muwanna Gurduwa Egensiisa borrote horonsi neemmoreeti Lawishshaho.

kuni sidaamu raadoonete xaawa ikkinoha SMN yine woshshinanniha xawisanno sumudaati yaate, konni sumudihu danisino haanjanna waajjo borro aanasi amadinoho yaate.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi dadalo dada'lanni noo beeti leellanni nooe shunkurta gananni noohu

Harichcho kone harichcho mini saada giddo gaamaniha ikanna lowo loosi noosiho qole kaentino jawa geesha daafuranchoho manaho aliidi wolqara ikinore harano.

Afuu Jirte Su mi ledaano Batinyisaanonna Deerrisaano Kiiro Su mi ledaano qaalla batinyisaanonna deerrisaano kiiro horonsidhine noo lawishshi fano darga wonshitine guuta coy fooliishsho borreesse.

Tenne basera leeltanno addi addi hodhishuwa doogote aanna hadhanni leeltanno tini hodhishuwa babbaxino garinni addi addi uduunicho hogobbe hadhanni leeltanno

tini base lowontanni biiffannota ikkitanna, biiffanno gede assannohu biifanno waay woy foonchi aliidinni daaddanni dirranni noo daafooti, konne bayicho mannu daye gangalatate horonsi'ranno.

Koru qarqaru agarooshshi hoogate Gumu kayinni way burquuqamaati Aantete rosiisaanchi o ne nabbawannore nabbabbannore macciishshatenni koranna guma baddine qaalunni kulle.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro duuchcha sagale loonse , duuchcha sayiinnera wore hee'noonniti leelittanno.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro shiimmada kaameela hirannire ikkitrinotta xawissanno misile umise.

Mangiste meyaate poletiku beeqqooshshe buuxate assitan- sharro giddo xaa yannara batinye meyaate uurrinshuwa kalaqantino Mangiste meyaate poletiku beeqqooshshe buuxate assitan-.

Afantino gashaano afantino gashaano misilete aana leeltani noonkeri sibsebaho woy ganbooshu xaadoshira ofolte nooha ikana kuni kayini titirshuni woleho cawisani no.

quchumu giddo noote mitte basera mannu e"anni noohu kuni eniroki keekete mine yine woshshinanniho mitte beetto insa ledo nooha la'anni no

addi additi godo'lete dani giddo lekkate kaase godo'le nooha ikkanna godo'laano mittu dani uduunne uddidhe badhensaanni godo'litanni nooriwinni faffe lamu uurreena nooreeti

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara macciishshitini niwaawenni qaagginannirenna hattenne niwaawe xawinsoonnire umi ne hedo shiimmaadda gaamonni ikkitine hasaabbinihu gedensaanni kifilete miilla nera bado badotenni ka ine xawisse.

meyaa labbaahu saada allaaltinowa kuri addi addi kiiro xaa geeshsha kiirino ikko gamba yitinowa qaali mancho bande afa hooga Layinkihu kiirote dona horonsidhe togo yitanni kuri baalanta qaali kiirote dona mamoote.

Buuxote Safaraano Borreessitinoonni borro danna garunni agadhitinoro mitti angimma noosero haaro qara qaalla giddose amaddinoro hedotenna assootu sufamme noosero mitte mittenta diraamu bisubba amaddinoro misilshu afuubba giddose amaddinoro buuxxine taashshe.

Kuni manchi lowo xagge losinnoha ikkanna xaggete maxxaffirano borresaminniho ikkanna ithiyopiyaho lowore assite sainno annuwati. insano egennantinnonna afantinno annuwa yamamtanno.

Tini la'neemo misile hawassi quchumi kolliishu wayiwa afantanota ikkitanna tene misilera lowo sidamu budu mine mi'ninanni garanna hurubate huribaxinnanni uduunicjo buduniha hawalle keerunni daginni yinnanni garini leellii'nshooni

Kunni illete leelani noohu bilawaho iso loonsanihu siwiila giirre hakiini hanafe iibino siwiila fushine tumme loonsanni . Isino aano horro ba'ete...

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Rosu Ministere Qoqqowu Rosu Biironna pirojekite mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Isilanchimma Woyyeesso Pirojekitenniiti.

Niwaawe Nabbawa Tenne lamalara nabbabbinita Qaali kiirote Dona yitanno kiiro lame lame ikkitine qoonqo naggi assitinne borrote malaatta taaltino suwissine nabbabbe.

afidhuronna fayyimmansa agaranturo qoosso noonsa jawaatte lophitannoha ikkino daafiraati Layinki hedo Korkaata Sayikki hedo Korkaata coy fooliishsho seekkitine nabbabbine fooqu dargira hasiissannota amadisiisaano xaadisaano qaalla doortine qolle.

Kuri leellanno insano massowe, safedu, kasalete wilishanchina woleno konne lawannorire ikkanna, tini baseno insa daddalanni baseti. masowetenna safeedu horo buddenanna sagalla wodhateeti.

muziiqu uduunne duucha daninni lawishshaho haanja duume labbannota hattono bica mitteenni worre hasiranno mannira danise garinni hirranni mine ikkanno yaate.

Kunni illete leelani noohu lekkate wodhinanni caamati babaxitino qalamenni loonsonni caamati kiiroteni onte caama ikkano isi aano horro giddo mitte lekkate wodhinanni.

Kunino mittu manchi gede heeshshonke keeraancho ikkino garinni massagate dandiineem- gede mittu mittunku ha’runsineemmo hee’nanni jirtenni hanafanno Kunino mittu manchi.

Itophiyu Malaatu Afii Roso ikkite borreessantinori batinye lowo yanna donna, lowo diro keeshshitino dhaggete darguwa Itophiyu Malaatu Afii Roso ikkite.

duume borronni borreessine kolishshonna waajjo kuula buurre loonsoonnihu aana noo borro giirate dano gargarate horonsi'nannita ikkase anfanni girgiddu aana noota

Konne darga leeltanno addi additi mini saada giddose addi addi horo afidhinote afidhino horo ise goddoni maala, addo, buuronna WKL Lawanore ikkanno

rosu minne ikanna rosaano no uniforimensa udidhe ka'e rosu gibbe giddo afanitanno kuri rosaano baalunku mitte kilase e'annoha ikikinni umi uminsata e'e rosanno.

Borreessa sa u lamalara ronsummoha daqiiqa borreessate bude techono hanni qolle ate Isayyo Borreessa daqiiqa wo naalleemmo Borreessa Borreessa sa.

Farshu kuni hogowi farashoti koni farashira badhe raro itanosikki woyi murmurtanosikki gede assine hoco wore iimaho hogowo hogombanni hee'nonni hogowi siiwonni.

Meichu bunshe hedinota afi riti qixxaawe noohu wirri yaanno woyte dagunchu meichu woroonni quxante maxxara mare dirmi Meichu bunshe hedinota.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni mini gidoonni babaxinoha mini uduune wodhanotta biffe ikkase leellishanno, biffete gido manu horonsiranmo uduune wodhano

Caale , weese, funta, simaancho weese, arrishshaame diilallo, carrenna hayisso leeltanno. Baatto dirimaame ofollo nooseta ikkasenni hayiissote iniitinokkita xawissanno. Kaasate injiino funtinna hawarri saatera fultino arrishshonni dirrino caali leellanno. Qooxeessu kayinni baadiyyete. Weese sagalimmate horoonsi'nanni.

Loossinanni techo konni gafira aleenni ini lawishshi ronseemmohu niwaawete giddonni fultino umi neta sette qaalla daftari nera qaallara fiche aate.

kuri isiliminnu ama'no harunsitanno mannootaati. hattonni mittu mittu anga amadatenni kaaliqansa huuccidhanni afantanno. ama'nonsa leelishanno uddano uddidhe huuccidhanni afantanno mannaati.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

beetto biiffanno faashine uddidhe harancho bogge qodhite illesera manaantsire wodhite badheseenni duuchu dani borro noowa uurrite no albaagge la'anni yaate

tini base lowontanni biiffannote, korkaatuno giddosenni waay hattono babbaxxitino dani haqqenna muro nooha ikkanna, waano konfe ha'rannokki gede kinnatenni hoo'loonni.

murote giddonni mitte ikkitinoti su'maseno hoommichote yinannita ikkitanna, tinino mannu xaaulahono ikko caaleho hattono seesaho yee kaasirannote yaate dandiinanni .

Uduu'nu mine, tini leellitanoti shamizete yine woshinanni, udano manchu beetira lowo horo uuyitanno tinino manchu udire fulate muli'ma di'phano gedenna qiida garigafhano gede kalitanno

albaanni nabbawate yannaranna nabbawate gedensaanni xa manna dawara Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Niwaawe rosu umo woy guulcho la annohunni borreessa Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna.

Adhamino manna usuraanchokonne adhamino manna woyi usuraanchoho yineemohu mittu beeti mite beeto adhiha ikiro diqayadhano woyi disoorirano iseyi ledola heerano yaate.

Doogote kaamellu gawajjo gargaritano tiraafike yaamantanno, noohuno doogotte aana ikkana wolu manino badhe'nsanni dogote haranni afamano, wolurino haqqeno ijjarunno leellano

duuchu daninni giwirinnu looso loonsanniha ikkanna kunino dancha gede loonseenna laalani nooho qunqumado shaanaati loonsoonnihuno masimarunniiti kiirosino batinye ikkasi anfanni yaate

konne bayicho addi addi dani uduunnichi nooha ikkanna, kuri uduunnino mannaho lowo horo aannoha ikkanna, baatto qottisi'rate bushsha ho'late kaa'lannonke.

topiyu qnsaano ikkitinori doddanno dodaasine ikkitanna, mittu labbaahunna mitte meyaati leeltanno. hattono labbaahu gemechu yinanniho. tenne heewora qeelle insata ikkitino gede buuxa dandiinanni.

konne bayicho afantino gashshaano giddo mitto ikkinohu biirosira footo ka'anni nooha ikkanna, biirosino lowo geeshsha biiffannote, hattono albaanni itiyoophiyu sicci no.

Machaali lekkate kaasee gaamohha malate woyi sumudda ikkasi leellishano, kuni sumidino mite gaamohha ayiimasi leelishanoha ikkasi seekkinne buuxi'nsenna xawi'nse leellinshoonni

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni ofolate horonsiranoha mini soofatti kone soofa injaano garini biifinse biifino minira eesinnannihha soofaho yinanni

Danu baali sagale( beyayinete yineemoho), danu baali sagaleti yineemo woyite sagalete mine ikko hatto umi'nke mine loosi'ne itta woyi horonsira dandi'neemo

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu dagatta budu sagale ittanni noo mannaatti yaatte

Caabbiichu wolikate tiransferimere woyi woliqate duuno yaamantanno, konnino tini tiransiferimere lowo mannira caabbicho iillisha dandinani, lowomanni tunisichunni xawaaba fula dandano

Maxaafa kuni maxaafi kulannohu wogannke dona yaanno maxaafaati konne maxaafa seekkine nabbambiha ikkiro wogatenna donnate daafira lowo egenno afira dandiineemmo

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori saa doogote aana mannimma naaxxitanni hadhanni nooti leeltanno

doogote aanna kameelu woyi xexerisu mittuno dileelano kayinnila mitte mancho qaaqose anga amaxite hadhanni afantanoha ikanna insara mulle lekka aliba higge qaafanni mittu manchi afamanno.

Lawishsha gala woga hoga ama ela w k l Qoonqote duu rama yaa mittu qaali mimmito labbanno coyshiishamaano hoode hoodete daggurooti Lawishsha.

Gutu akatinsa Itophiyu dana me enna dana wole Waaliya calla Cilaada galashsho geedimo lawanno galado lawanno afantanno Gutu akatinsa Itophiyu.

Irko qaalla garunni hegersitinokkiha gari male fiche uytinoha woy qaalunnino ikko borrotenni garimale horonsidhinoha lawe leellihero addi addi lawishsha horonsidhe qaallate qummishsha uynsa.

Qaallate Egenno Qaallate Xawishsha Gurchonna Addaarro Fiche niwaawete giddoonni fultino qaallara xawishsha gurchonna addaarro fiche lawishshu daftari nera borreesse Qaallate.

Shama sidaanchoti yiniro xeanosiri miturino diheerano beettu uurrinshamoho guju noosi danchu dani noosi danchu albi danchu dananchi noosi wedellinke togo biifano woyte lubbora baxisanoe.

Sagale giddose addi addi horo uyiitanno konne darga leeltano sagalete danni addi addiho muleseno addi addi biifanno garinni loosantinno agatto leeltaanno

Oosicho ne borreessate jawaachishshe lawishshaho maatete miillara woy jaallate borrote sokka barraho woy lamalate tuncu yiinonsare woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

Baadu hamaaraho Moorise saalaho Kolishshu gorino Argati Jaanjeho Ga ranfe gundeenna Badhese maalaho Dongori Oromo Jaanje Argatira hirboorra daandeho Baadu hamaaraho.

Diraamete yaamantanno, tini diraame manu ayaname gamborranna siribu gambooshi gidono horonsira dandanno, lawishaho mite faariso loosanno manchi tene diraame horonsiranno

giwirinnu laalcho ganba assinanni hayyo giddo yannate dagginoti maashine gide murtannanna ganba assitanni no danaseno haanja kuula afidhinote badheseenni haqqeno no yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro xaratte huxxira qalame ganoonnitti leelittanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Malaatu Afii Roso laala hoshooshama Kuusamino bushsha Wolqate bue Assoote La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitine lai’ni gedensaanni misilete aante shiqqino xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye.

konne bayicho mannu sagale saga'lanni nooha ikkanna, tini sagaleno badalate tima ihiqqi'ne worroonnihu nooha ikkanna, adono kubbayyaho qaamme gunde worre hee'noonni.

duuchu dani egenshiishshi nooha ikkanna ikkitubba borreessinannihu busulleteeti yitanno borro amadinohonna angichu noohu borrote albaanni hige no yaate doogote muleeti

Base baalla togo uduune abbine suqete wore hiranni gari baxisanoho mootimmano yanna saino hiro heedhanokki gede lowo illacha tuge harunsittanni qorqortanni no gari faayyaho.

giwirinnu laalchi giddo mitte ikkitinoti timaatimete laalo dancha gede ikkite itate iillitinota haanja daro afidhinotanna danase duu'mite le'anni noote yaate

Kunni muuziiqu uduunne hiranni mineeti. Konne mine roore anga gitaarete yinnanni muuziiqu uduunni leelano. Tinni gitaareno dannase duume, kolishonna baqalu danni gitaare no.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

addi additi godo'lete dani noote giddo lekkate kaase godo'laano itiyophiyuunnita ikkansa kultanno uddano uddire lame manni godo'laanote albaanni hige haranni no

Egenshiishu addi addirira horonsinaniho horoonsinanihunno addi addi dargaati egenshiishu mitto darga noo uduunichi maatiro banda afata lowo horo babbaxitinota afironnoho

Macciishshanna Coyi Coyi Doogote Aani Qoropho yaanno uminni marro qoltine borreessitini borro kifilete miilla nera bado badotenni shiqishshe Macciishshanna Coyi.

murotenni diwamino bayiicho mannu bunanna babbaxino coye masse wodhe nooha ikkanna, kuni dargino mannu mare boohaaranni buna aganni yanna sayiisanno base ikkitanno.

Kuri adawu agaraanonna afantino gashaano gamba yite doobo murtanni no. Kunni manni kiironsa onte ikitanno antunku miteenni ganba yite mitimate amade murtanni no

Dubbu giddosi addi addi horo aano. aano horo giddonno dubbu saada heerate hakiini seano addi addi laalo babbxitinotino giddosi afantanno

Caabbichu baatooshshe baattara balaxxe dirantino mannota sae baatara wo’naalannohu Caabbichu baatooshshe baattara balaxxe dirantino mannota sae baatara wo’naalannohu Caabbichu baatooshshe.

Doogotte aanna seenunna laballu weeddeli qolonna sidaamu budu uduune udire leellanno, sidaamu budini sidaamu budu uduune udi'ne sidaamuniha camballallate ayanna ayiirinsanni

Looseemmo dhibbi noowa gatannokki woy ta mannokki gede aleenni kullirinna wolootu qarra techo rosinke yannate ikkino Looseemmo dhibbi noowa Looseemmo.

Tini lainnanni maashine bunu maashine ikkitanna buna udu'late horonsi'nanni. Mawiratetenni uddullanniha ikkanna udultannitino maashinete mannu angasinni udulanni yannasino wolqasino gudannokki gede kaa'litanno.

biifinse minooniti tinni biifano kilaasa roso ronsanni bayicho ikanna kinchunni seekine minoonita leelishano hatono babaxitino qalamanni la'ate baxisano garini loonsoonti babaxitinno misile afanitano.

duuchu manni ganba yee ka'eennitinni mittu jawu qorqorote minni alibaani lakisitenita wonbarete wodhe ofolle afamanoha ikanna gamu manni kayiinni doogo sa'e haranni afamanno.

Hawassi quchumi masagaanchoti woyi katibbaho su'misino abirihami marishahe yinannisi sidàamu birodikasitige koripireeshiine hassawisani noosi hakiino sa'eena illesi aana manatsire wodhe no.

tini aleni leltano misile maati yinumoro. bettu oso'lanni alba kawa hige uure no. isino aleni wajo yaaketa udire noo. woeonni kolisho bolalw qodhe noo.

haxe yinoommenni Assumma assumma Haxanxare yinoommenni Awuyyi baabba ya Haqqu moola yinoommenni Moortanna afumma Weese qoora yinoommenni Moorise saalaho Qoora qoxe yinoommenni Ga ranfe gundeenna Unsha woxe yinoommenni Badhese maalaho Woxu.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro manchu umoho koofinya wodhe, kannateera haanjja udirre, maaka afooho woreenna coyiiranni nooha xawissanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro duuchu danni laallo mitto minne ganbba asiinne woreenna hasiri manni hakkinni mare hidhanni afammannotta kulittanno.

duuchu dani agatto noote giddo kaajjado agatto roorenkanni biiru agatto ganba assine worroonnite insa giddono alkoolete bikki zeero ikkinotino no yaate

Nabbawate Gedensiidi Huwato Niwaawete amado garinni vayrese mundeensa mannira iillanno qarranna assa hasiissanno qoropho lainohunni woroonni shaera borreesse Nabbawate Gedensiidi.

Qaaqulu rosi mine, kuri qaaqulli rosoho hadhe rosu mine babaxinno rosicho uuyinnanni hayyo woyi eggeno aannoricho horonsidhe rosisanno rossiissa danditano

Qixxaawosi xintantinohuno rosaano nabbawatenna borreessate hiitto assite rossannoro rosa hiittoonni kalanqennitanna hagiirsiissannota ikkitannoronna rosu mini assootubba roso hiittoonni jawaachishshannoro xiinxallote safo aanaati.

Kunni wedelichi sidaamu daga manni udano udire angasira siqo amaxe no. Kunni beeti udirino udano gonfahonna aleenni qolote udanooti. Beetuno sidaamu quchumira hawaassa doogote ofole no.

Lawishsha macciishsh anni macciishshinanniha Rosiishsha Qaali suude Qaale hasaamb eemmo waa amad nna amad ino nna gat anno nke yya Qaali suude Babbada Aante qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari nera.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kinchunni loonsooniti waa duunnanni badiri leellanni nooe

kuni wedellichi sidaamu ayimma xawissanno uddano udiratenni hawasa biifado doogo aana afamanno. hattonni angasi siqqo amade uurre sidaamu ayimma xawisanni leellanno.

kowiichi weddellu boohaartanni puulle godo'litanni afantanno mineeti. puulle godoli'nannihu lamu aleenni ikkanno manniniiti tonnaa onte kaase noose. hattonni kaase qansanni haqqi noose.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni babaxitino sagalera horonsiranotta qaarete woyi baribarete yine su'minanni, tene baribare manu gate kaase fushano

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara macciishshitinita dambaariyyote kiiro marro qole rosiisaanchu cho nabbawanna bbanna sekkitine macciishshitinihu gedensaanni aante shiqqino xa muwa gaamotenni hasaabbine dawaro qaalunni kulle.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Tini la'neemo misile gaazzeexunni lawinse fushinonitta ikkitanna babaxxitino mootumate ikko umin'sanni uuritinno uurinshuwara loosano loosasine heedhanonsa gawajjora ku'late horonsidhano, hattonno mootumma yanate daano lalawa gaazzeexuni fusha danditanno

Borreessate Bude Qoonqote Duu rama Xawishsha Duu rama yaa coyshiishamaancho qoonqo lame lame ikkite mitte qoonqo riqibbe borreessanteenna hakkonne qaale coyshiinshanni woyteno lishshi assine woshshinanni garaati.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro wedellu borissa bayiidhe , anga waa amaxxitte, dubbaamme doogo gidoonni hige hadhanni noo.

Abbebe Biqilihu ilamino bayicho agure disaawa haratenni ayirrinyu agaraanchi olanto ikke looso Abbebe Biqilihu ilamino bayicho agure disaawa haratenni ayirrinyu.

Caalu hasiisanoho ikkino daafira haanja muro caalunitta kayinse fushira hasiisanonke baalinke qae qaenkera yee ammaneemmo anino manna lende kakkayisalla ajonke.

Daddalo daddaloho yineemmohu mittoricho hirranniwa woyi mannu xaadannowa dikko fushshine haa'ne massinoonni uduunnicho woxunni soorri'ne uduunnicho uyine danganniha daddaloho yineemmo

Seenu kayinni haaroo barra daganna dagoomu budinsa qolo addi addi kuuli shura afidhinota ayyaanu barri uddano uddi re seesanno Seenu.

Malaatu Afii Roso Kuri rosaanotewiinni agarranni dancha akattanna wodho rosu mine e’nanni waalchinni hanaffe, godo’linanni dargubbara, ronsanni kifillan- kera, mixaaffate minna, laaborarorete, rosu minnanke gashshootu biiro- heedhannonke millimmora agadha hasiissannonke amanyootuwaati.

Lawishsha: laa, tiii, kuuu la”a, tii”i, kuu”u Biddissa Konni woroonni shiqqino fiche afidhinokki qaalla fiche uytanno garinni taashshite borreessite kifilete nabbawi.

Borreessa hanni aleenni taqa mittette aana nummoha buuxi rate umi daqiiqa barra nabbabbini niwaaweta umi gufo Borreessa Borreessa hanni aleenni.

Kaajjado agatto tini layinanni angannite ise anganni woyte horose bande anfe hattono hiite yanna anganiro bande anfe korkaatunni angirolla woyanno.

Hawaasi katami Sidaamu zoonera qara katama ikkasinni woraddate dureeyye babbaxxitino assanna qara katama ikkasi Hawaasa addi addi doogonni egennamasinna konni katamira babbaxxitino hoteella konne katama addintanni banxanniha assitinnosiri mitte kaayyooti.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu jawu anni oso'lanni ofolle no haanja kuula afidhino layeeno uddire badhesiinni waajju kuuli no

Kuni duu'me leinnohu luu'lo buna ikkanna horonsi'nannihuno agateet. buna xinqine ha'nihu gedensanni loworira horonsi'nanni lawishshaho agate, hirate, fafrikku giddo essine babaxinoricho loosate.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawissannori isi maati yinummoro mannu dikkotte gudummaallira hiraniinna hidhanni nootta leelishshanno.

Haile silasenna maatessi ikka leellishanno, silase haile silasehura lee ooso ana ikkasi koninni buuxxa dandinannia atse haile silase 1930 kayise 1974 geesha topiyuu gashaancho ikkino

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lekkanna lekkate wodhinanni koate leeltanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mannu hayyonna bude horonsire duucha angate ogimma looso loosannori giddo seeda siwiila moroondanni moroodanna meesane kuulaamu qunxi aana worre dikkote shiqinshooni

Kuri Unsha woxe yinoommenni wi late bude meentu sokka saysanno Woxu anni yinoommenni budenna oosote gode le bude saysate Mine goxe yinoommenni kiirranni.

mitte lowontanni jawlal haqicho lwloroonni manichu beeti boharara yinne boharani bayicho qixeesinoonni kunni bayichinno mannu babaxinowa haranni doogo dafurio woyi ce'mishisiro ofolle boharara qixeesinooniwati.